Opona aantu yena uunongo wiili no wiili ohaa vuli oku wulongitha ngaashi oku ndulukapo iitaafula noshowo oku ndulukapo oosikopa ano osha simana oshoka ngele omuntu okwa ndulukapo oosikopa ndhino niitaafula ota vulu oku landitha eta monomo iimaliwa ye yagwana nawa.

Oshimaliwa osha simana noonkondo. Aantu ohaya penduka oongula oonene taya yi kiilonga nelalakano opo yakalonge, yo ya mone oshimaliwa shawo, ya vule okufuta oosikola, okulanda iizalomwa nosho tuu.

Ombaanga yoFNB oyili ya kutha ko oongaku mono hayi kwathele aanafaalama mbono taya muna oongombe nayilwe woo, nongele owa hala okumuna iimuna ndele ku na iimaliwa oto vulu wu ye kombaanga ndjika yo tayi ku kwathele oshimaliwa shontumba ngoye toshishunitha uuna weshimono.

Omahala gomangeshefelo otwadha po aantu yili noyili nomihoko dhayoolokathana. Ayehe ohayeya nelalakano limwe, yamwe okulanda oompumbwe dhawo , yamwe okutala ngele otaya vulu okulanda nenge yafaathanithe oondando nelalakano olyukuya yalande ngele yamono oshimaliwa

Omiti odha simana noonkondo oshoka omo hamuzi iipilangi mbyoka hayi longithwa kaantu oku etapo iitafula nosho wo iipundi. Piitafula opo hapu tentekwa iinima kaantu, no kiipundi oko aantu haya kuutumba uuna nando kuli ta yali. Ano ohaya kuutumba kiipundi mpono yo taya tenteke uuyaha wawo Piitafula.

Omashofa oyo iipundi mbyoka hayi longwa yopa shinanena ano ohayi vulu oku kuutumba nenge oku lala ko. Omatyofa ogena iifula fula hono hageya ningi tha omapu noonkondo made owa kuutumba koito ehama meembati nenge kii kuutumbitho.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho . Iimaliwa mbino ohayi longithwa iilonga oyindji ngaashi okulanda iikulya ,iizalomwa, okufuta omanongelo nosho tuu.

Aantu oyena uunongo wayoolokathana ohaa nduluka po nduno iipundi, iitaafula nosho tuu oosikopa. Kiipundi oko haku kuutumbwa kaantu nokiitaafula oko haku ntentekwa ngaashi uuyaha, uukopi nosho tuu.

Kehe ositola ohayi kambadhala opo yikale tayi monika nawa, yihile aalandi oshoka naalandi kayehole mpoka pwa vundakana nenge tapu monika nayi, ngele owayi mositola shoka wahala oto shaadha shalongelwa hii kalekelwa pehala lyasho lyiilile nohashi ningile aalandi oshipu.

Bank Windhoek naye oha kwathele aantu opo yalande omambakumbaku gawo . Otovulu wukatale omukuli kombaanga oyo tuu ndjika ngoye tokala tofutile embakumbaku lyoye ndyono komwedhi.

Kehe oshilongo shina iimaliwa yasho, naantu ohaya meneke oongula oonene taya yi kiilongo, yakalonge yawape ya pewe iimaliwa. Iimaliwa mbyono ohayeyi longitha okulanda iikulya, oothewa, omagadhi niizalomwan noshowoo okufuta oosikola dhuunona wawo. Iimaliwa oya simana oshoka ngele kuyina ihokala wasimanekwa.

Momagumbo gopashinanena oto adhamo ondunda ndjono haku tiwa oseti. Mondunda ohamu kala muna omatyofa oko hono haku thikilwa kaantu ano haya kuutumbako manga ya tegelela oku kundwa. Ohapu kala wo puna uutaafula mbono omuntu ho vulu okutenteka nande oshikunwa shoye nenge oshikulya shoye.

Aantu oye na uunongo wi ili nowi ili. Opena mbono ha ya vulu okundulukapo oosikopa dhiipilangi po o pu na mbono ha ya vulu okundulukapo oosikopa miitenda nosho tuu mevi , ano evi ha li tungwa nawa lyo talitholomwapo moosikopa ashike elalakano limwe alike lyokupungulamo iizalomwa yawo na kehe shimwe shono ta shi vulu okuyamo.

Ombaanga yaBank Windhoek nayo ohayi kumagidha oshigwana opo shikalekepo iinamwenyo mbyono yili mEtosha National Park , oshoka iinamwenyo mbino oyasimana noonkondo nomapipi tageya , oga pumbwa okuyimona . Ngele inatu yi kaleka po nena omapipi tageya itage yi tseya, go itageyi mono.

Osho opala ngele toshangitha okakalata koye kongodhi nombaanga yoBank Windhoek. Oshoka otu vulu okulongitha ongodhi yoye wutume oshimaliwa komuntu eli kokule nonande iha longitha ombaanga oyo tuu ndjoka .

Aantu ohaya meneka oongula dhoontundumenye taya yi kiilonga nelalakano oyaka longe, yo yapewe iimaliwa, Iimaliwa ohaye yi longitha oku landa iikulya, oku futa oosikola dhaanona okulanda omizalo nosho tuu.

Iimaliwa oya simana noonkondo, oshoka ohayi longithwa okulanda iikulya. Naantu ohaya penduka oongula oonene taya yi kiilonga nelalakano oye ki imonene iimaliwa ya wape ya landa iinima yawo mbyoka ya hala.

Omuntu otovulu okukutha okakalata koye koBank Windhoek wu tale kutya omwaalu ngoka guliko oguthike peni, na otoshiningi ne pomashina ngoka gopondje gombaanga oyo tu ndjoka.

Ombaanga yoFNB ohayi kwathele oshigwana opo omafutilo ga kale omapu, ano oto vulu wu longithe omikalo dha yoolokathana mokupa aantu oshimaliwa.

Ombaanga yoFNB ombaanga ndjono hayi pungula iimaliwa yoshigwana nuunene ohayi gandja uukalata mbono aantu haya kala ye na taye wu longitha nohaye wu longitha wo mokufuta iinima yawo moositola nosho wo pomahala mpoka tapu vulu okufutilwa to longitha okakalata. Ngele owa futu nokakalata olundji, oto vulu oku isindanena iimaliwa yoye.

Ombaanga yaStandard bank nayo ohayi tula po omathigathano mono omuntu to vulu oku isindanena po ongodhi yoye yopeke nande owili yoye yokoshikesho. Ano ohoshi ningi nee nuuna weshiningi oho pewa nee oompango nomalandulathano ndhono wuna okulandula opo wu sindane.

Opuna aantu mbono yena uunongo wiili nowiili, mwakwatelwa mbono wokuhondja iikutu nomashina. Ano haantu ayehe haya vulu okuhongwa iikutu, ashike opuna mbono yena uunongo nohayewu longitha nawa mokuhondja iikutu, etayeyi landithapo , opo yiimonene iiyemo yawo.

Iimaliwa ohayi longithwa poompito dha yoolokathana, aantu yamwe oha yeyi longitha okulanda iikulya, okulanda iikutu nosho tuu iizalomwa. Nomethimbo lyongaashingeyi aantu ohaya pe ooyakwawo omagano giimaliwa.

Ombaanga yoNedbank nayo oyeetapo omukalo tagu kwatha aakwashigwana opo yawape yafute iimaliwa nenge yatume iimaliwa kaantu , taya longitha omapandja gopaungomba gombaanga oyo tuu ndjoka. Oshipu nayi, ongele owala walandula oompango nomalandulathano.

Ombanga yo Bank Windhoek nawo oya huma komeho methimbo lyongashingeyi ano ngele omuntu owa longitha okakalata koye opo wufute iimaliwa koshilongo shimwe shiili, oto vulu wu ninge ongoye omusindani omunelago etwi sindanene olweendo loye lokuya ko Paris, ko London nenge ko Dubai.

Oto vulu okulongitha okakalata kombaanga yoBank Windhoek wu lande kehe shimwe wa hala mositola yontumba. Ano okakalata ko Bank Windhoek oto ka mono uuna waya koombanga e to ka pula, e to gandja uuyelele nosho tuu ashihe shoka tashi pulwa kombaanga, opo wu wape wuka pewe.

Omatyofa ogo gamwe gomiipundi mbyoka hayi adhika unene moondunda dhomavululukilo ano moseti. Egumbo kehe oli na oseti mono ho adhamo iipundi kutya nee kayishi yomatyofa, oshampa owala iipundi yoku kuutumbwa kaantu. Oha mu kala woo iitaafula yoku tenteka kehe shoka omuntu wa hala oku tenteka po.

Iimaliwa oya simana noonkondo. Aantu ohaya penduka oonguloonene yaye kiilonga yaka longe, opo ya wape ya pewe iimaliwa ngele omwedhi gwasi nande ethimbo ndoka haya pewa iimaliwa yawo nenge nditye oondjambi dhawo.

Ombaanga yoFNB nayo oyi li ya tula uukumekumwe nomahangano ngono goku kwashilipaleka omafumviko. Omuntu oto vulu nduno ,oku kala to nanwa kokambo koye kombanga oyo tuu ndjika oodolla omilongo ndatu nantano ndhono tadhi kala nduno dhe kwashilipaleleko lyefumviko lyoye.

Iipundi mbyoka yomatyofa oya simanekwa noonkondo uunene momagumbo gaahumi, oshoka oyo hayi longithwa kaantu okukuutumbwa nomuntu oto vulu wo okulala ko ngele owu wete wa vulwa okukuutumba, oshoka ohaku kala ku na uukuusinga. Piitaafula ohapu tentekwa iinima.

Ombaanga yoBank Windhoek nayo ohayi hwahwameke omaudhano gayoolokathana omwakwatelwa nee okutondoka, mono aantu haya tondoka yo tayi yakwatha mokugandja iikunwa oshowo uumbindja.

Momagumbo gaahumi mongaashingeyi oto adha mo iipundi mbyono hayi ithanwa taku ti omatyofa. Omatyofa, iipundi mbyono ya longwa iiwanawa yafa oombete nongele owa kuutumba ko oho kala wu uvite nawa lela. Oto vulu wo oku lala ko oshoka ohaku kala kuna uukuusinga.

Ombaanga yoBank Windhoek nayo ohayi tula mo omathigathano mono omuntu to vulu wu ninge omusindani omunelago uuna wa longitha okakalata koye wu lande iikulya nenge iikutu mositola yontumba.

Omuntu ngele okwayi pehala lyontumba ndele eta yakulwapo nawa nena ohaka tandelikitha uuyelele kaantu kutya pehala lyontumba opuna aantu yena ombili naantu yo oha ya yakula aantu nawa, onkene oshasimana okukala tatu yakula ooyakwetu nawa.

Aantu oye na uunongo wayoloka mono mwakwatelwa mbono ye na uunongo yokuhonga iipundi niitaafula miiti. Omiti odha simana noonkondo oshoka aantu mbono ye na ontseyo nuunongo ohaya hongo mo iitaafula hono haku tentekwa iiyaha noshotu noshowo iipundi hono haku kuutumba aantu.

Konyala oombaanga odhindji mwa kwatelwa ombaanga yaNedbank, odhi na omashina gadho mpono omuntu ho vulu wu ye e to ka nana oshimaliwa pondje, inooya meni lyombaanga. Shino oshipu noonkondo, oshoka ngele owe endelela, ino pumbwa okuya momukweyo, meni lyombaanga, ashike oto yi owala pondje e to nana oshimaliwa shoye.

Kehe oshilongo, oshina ongushu yasho yoshimaliwa yiilile. Ano ngele toyi koshilongo shilwe, owuna mpa hoyi, wukashendje iimaliwa yomoshilongo shoye, wuyi pingakanithe naambi yokoshilongo hoka toyi.

Pomahala gomalandithilo ohapu adhika iinima yi ili noyi ili ngaashi, ondjato, iikutu noshowo oongaku. Omuntu ngele owahala sha, ohoyipo owala pehala mpoka, to gandja omwaalu ngoka wa pumbiwa, ngoye tozipo naashoka wahala

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Onkene oongushu dhiimaliwa dhiilongo inadhi faathana, ashike elongitho lyoshimaliwa limwe alike. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iikulya, okulanda iikutu nokulanda wo oompumbwe adhihe ndhoka dhomegumbo hadhi pula oshimaliwa, opo omuntu wu dhi ete mo megumbo.

Ngele owameneka ongula yontundumene, moshilandopangelo oto adha muna aantu taya inyenge, nelalakano yaye kiilonga yawape yakaalonge yo yamone iimaliwa onkene iimaliwa oyasimana noonkondo.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji. Aaniimaliwa ohaya landa uutemba wokwiiyogela koonyala mbono wa longwa miiti nohawu kala tawu monika nawa, oshoka owa hongwa nawa.

MoNictus ohamu adhika omaludhi gooradio dhi ili nodhi ili. Ano mono mwa kwatelwa omaludhi gooradio dhomuzizimba. Oradio ndjino, oradio ndjoka hayi ulike omathano yo ohayi popi. Tamu zi ewi yo otayi ulike omathano, nohashi kala oshipu ngele aantu taya tala oonkundana.

Moshitunda shetu omuna omahala gayoolokathana gomangeshefelo, mbono aantu haya yi yakalandithe iinima yawo. Opuna wo mboka haya yi nelalakano lyokukalanda iipumbiwa yawo yomomagumbo.

Ombaanga yoNedBank nayo ohayi yambidhidha omaudhano guuthanguthangu, mono omusindani omunelago ngu heya tango ha pewa omwaalu gwe guvule gwayakwawo nosho tuu omusindani omutiyali naye oha pewa gwe gwiilile nomutitatu woo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kumagidha aakwashigwana opo yagamene uuyelele wawo shinasha nombaanga dhawo. Ngele wandja uuyelele woye iimaliwa yoye otayi vulu yiyakweko kookalyamupombo , onkene oshasimana wukale wewu pungula nawa , kaawu shiwike komuntu.

Aantu oyena uunongo wa yoolokathana. Ohaya ovulu okuhonga iitafula okuza miipilangi, mbyono hayi longithwa okukwatelwa kaantu, okutulako iinima ya yoolokathana, mbyono inaya hala ya tulwa nenge ya tentekwa pevi.

Methimbo lyongashingeyi aantu oya huma komeho. Onkene ihaya longithawe uutemba mbono wonkuluyonale wokwiiyogela koonyala, ashike oyandulukapo wumwe miiti wahongwa nawa mbono nawo tawu vulu okulongithwa aantu ngele ya hala okwiiyoga koonyala muundjugo nande momalugo.

Ombanga yetu yoNedbank otayi ku halele ethimbo lyomatango omanene lyina elago nolya yambwekwa nolya gamenwa. Yo otayiku halele wo omvula ompe yina elago ngoye wuyi tameke nomukumo.

Aantu oye na uunongo wi ili nowi ili. Pu na mbono ye na uunongo wokunduluka oosikopa haya longitha iipilangi mbyono hayi zi miiti, ano ekota lyomuti ngele lya tetwa ohamu zi iipilangi yo oyo nee hayi longithwa oku eta po oosikopa. Moosikopa ohamu pungulwa iinima ya yoolokathana ngaashi iikutu, omagadhi nosho tuu.

Moositola odhindji ohamuka muna oolaka, hono haku tentekwa iilandithomwa. Oositola ngaashi dhokulanditha iikunwa, ohadhi kala dhina omaludhi giikunwa ngeli kombinga yimwe gapakelwa nawa nelalakano okuhila aalandi dho dhikale dhishi mpa puna iikunwa, opo dhiye ashike dhuukilila piikunwa mbi dha hala, dho tadhi landa.

Methimbo lyongashingeyi aantu ihaya longitha we oonyala okuyalula iimaliwa, ashike ohaya longitha uushina. Ohaya tula mo iimaliwa e tawu yalula. Ohaya longitha wo uushina mbono nkene wu li po elalakano lyawo olyokugwedha owala omiyalu kumwe nosho wo okukutha omiyalu momikwawo.

Aantu momatyofa ohaakutumba ko nenge yalaleko uuna yaloloka oshoka ohaga kala gena okakuusinga kokutendeka omutse, kiitaafula ohaku tentekwa woo iikunwa yawo nosho woo iikulya yawo ngele taali nenge taa nu.

Omiti odha simana noonkondo, oshoka mboka yena uunongo ohaa hongo mo iitafula, iipundi nosho tuu oosikopa dhono hadhi tulwa iikutu. Piitafula opo hapu tentekwa iinima ayihe mbyoka omuntu ina hala ya tentekwa pevi. Kiipundi oko haku kuutumbwa kaantu.

Ombaanga yo Standard Bank nayo ohayi tseyithile oshigwana, opo shi wape shi lande omalusheno gasho goketango ngono geli ogo taga longithwa methimbo lyongashingeyi ngaashi komikunda.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho sho shene, oonkene uuna tozi moshilongo shaandjeni toyi koshilongo shilwe, owa pumbwa wuye pehala mpoka hapu pinganganithilwa iimaliwa oshoka ito vulu oku longitha iimaliwa yomoshilongo sheni, koshilongo shilwe, onkene ohayi pinganganithwa tango opo wu wape wu pewe yomoshilongo moka wuuka, ngwe to vulu nduno okuyi longitha wulanden kehe shoka wahala.

Ombaanga yoNedbank nayo oyi na iitayi oyindji moshilongo mono mwa kwatelwa shono shi li moKatima Mulilo shono sha li sha pata e tashi patuluka natango.

Namibia naye oku na iimaliwa ye yi ilile noyi na ongushu ya yooloka kiilongo oyindji. MoNamibia otu na mo oodola omulongo, oodola omilongombali, oodola omilongontano, oodola ethele noshowo oodola omathele gaali. Nodha simana noonkondo.

Ombaanga yotango yopashigwana, oyina omawu wanawa ogendji mono omuntu tovulu oku ilikolela ehauto lyoye, ano kondando yili pevi lela lela tovulu owala oku indila oshimaliwa kombaanga ndjoka yopashigwana ngoye toka shunitha ko uuna weshimono oshimaliwa shoka.

Ombaanga yaVenduka, oya eta po omukalo ngoka omupu wokupatulula epandja lyopaungomba, noshipala shoye. Ano shika ohashi kwathele opo oombudhi kaadhi yemo mepandja lyoye lyopaungomba dho dhi yakemo iiniwe yoye, onkene ongoye awike tovulu okuli patulula noshipala shoye.

Konyala momagumbo gopashinanena ohamu kala muna omatyofa hono haku kutuumbwa kaantu. Niitaafula hono haku tentekwa nande iiyaha oshowo uukopi ngele aantu taya li.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho sho shene, yo iimaliwa kayina ongushu yi thike pamwe onkene ngele oto zi moshilongo sheni wuuka koshilongo shilwe owuna okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yomoshilongo moka toyi opo wu wa pe wulande ngweye walongithe iimaliwa yomoshilongo moka. Yepingakanitho ndino ohali ningwa nee poongamba.

Oombanga yaWindhoek otayi tseyithile oshigwana kutya opuna omukalo omupe gokutuma oshimaliwa ano kongodhi, omuntu ngele kena ombaanga nenge nditye okambo kombaanga yawindhoek ota vulu okutumina oshimaliwa kongodhi ano kwaangu ena ombanga oyo tuu ndjoka

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi na ongushu yi ilile, ano iimaliwa ohayi longithwa ngaashi oku landa iikulya, oku landa oompumbwe adhihe dhomegumbo ndhono hadhi adhika moositola nosho tuu pomahala gomalandithilo.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi dhike uutala momapandaanda nelalakano olyo ku tseyithila aakwashigwana kutya naya patulule uumbo wawo wombaanga oyo tuu ndjika. Ano oshiwanawa noonkondo ngele wuna okambo koye oshoka oho vulu oku pungula ko iimaliwa yoye, nohaya tseyithile aantu, omuntu shoka wa pumbwa oku faalela uuna to patulula okambo koye.

"Oshimaliwa oshi na omutse gomuntu", Omuwambo osho ha popi ngaaka, oshoka ngele owu shi na, oto vulu okulanda kehe shimwe wa hala, waa na uupyakadhi wa sha. Sho oshimaliwa oshidhigu okwiindila, oshoka kehe gumwe okwe shi pumbwa.

Opena omahala gomalandithilo gi ili no gi ili mono to adha mo aantu nosho tuu oositola dhina iilandithonwa yi ili noyi ili. Dhimwe ohadhi kala dhina iikutu yoomeme, nadhimwe iikutu yootate, nadhimwe oongaku owala, nadhimwe ohadhi kala dhina iikulya nosho tuu.

Ombaanga yoFNB oyeshi tseya kutya uufuthi owa indjipala mongashingeyi. Onkene ohayi kumagidha oshigwana, opo shaagandje oonomola dhawo dhinasha nuukalata wawo wombaanga oyo tuu ndjika.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yaasho yiilile naTanzania woo naye okuna iimaliwa ye ndjono heyi longitha gaashi iilongo iikwawo. Iimaliwa ohayi longithwa ngaashi okufuta oosikola dhuunona, okulanda iikulya niikutu nosho woo okufuta aanilonga oshoka kehe moshilongo omuna aantu mboka haa penduka ongulonene taayi kiilonga nelalakano oya futwe iimaliwa.

Omahala gomafandithilo ohapu adhikwa iinima ya yoloka ngashi omapaya gotate nogo meme, ongaku dhotate nodho meme, oondjato dhotate nodhomeme noshotu.

Ombaanga yo Neti mbenga nayo ohayikumagidha oshigwana opo shikale shatonata kaashikengelelwe kokalyamupombo mbono haakala ya hala okuyugako iimaliwa yoshigwana.

Ombaanga yoFNB oyina onomola ndjono hakutiwa onomola yomeendelelo, nomuntu kehe ngoka wuna ombaanga ndjoka owapumbwa wukale wuyina mongodhi yoye, opo uuna wapumbwa ekwatho lyomeendelelo wu yi dhengele na otaye kukwathele nondjungu.

Ombanga yaVenduka ohayi dhike uutala wa wo momapandanda nelelakano olyoku tseyithila aakwashigwana shoka ya pumbwa una ya hala oku patulula uumbo wawo wombanga oyo tuu ndjika.

Ombaanga yoBank Windhoek nayo ohayi vulu okukwathela aakwashigwana yiilandele omahauto gayo, ano taya longitha uukalata wombaanga ndjika. Oto vulu wo oku kutha omukuli kombaanga oyo tuu ndjika, wukalande ohauto yoye.

Ombete oya simana noonkondo, ano omuntu kehe owa pumbwa wukale wuna ombete yoye oshoka kombete omuntu oho yalako owala nomalapi gwee etelala wukothe oomposi dhoye .

Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shasho shi ilile nomuntu ngele to zi moshilongo sheni toyi koshilongo shimwe owa pumbwa okupingakanitha oshimaliwa shomo shilongo sheni nokoshilongo hoka wuuka opo wu wape wushi longithe koshilongo hoka toyi.

Ngele owa yi mositola oto adhamo iinima ya pakelwa yili melandulathano niinima yoludhi lumwe ohayi kala pehala lyawo lyilile nohashi ningile oshipu aalandi ya ye owala yuukilila piinima mbyono ya hala.

Opu na aantu mbono ye na uunkulungu, haa nduluka po omatyofa. Ano omatyofa ohaga kuutumbwa, ashike ngele omuntu owa vulwa, oto vulu wo okulala ko, oshoka ohaku kala ku na nuukuusinga.

Iimaliwa kehe ohayi kala yina omathano gayoolokathana ngono gamwe haga kala komeho goshimaliwa nagamwe oha gakala konima yoshimaliwa, naashino ohashi yi yoolola kiimaliwa yiilongo yi ili no yi ili.

Oshimaliwa oshi na omutse gwomuntu, Omuwambo osho ha popi ngaaka. Ano, owa pumbwa okukala wa kotoka. Nombaanga yoNedbank otayi kumagidha aakwashigwana ya kale ya kotoka, oshoka oombudhi ohadhi kala dha hala okuyuga iimaliwa kaantu.

Ombanga yoNed Bank oye etapo ethigathano mono omuntu twiivenene omayovi gatano ngele wa longitha okakalata koye okulanda sha mositola ngoye to pula wu pewe oshimaliwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho shoshene, onkene omuntu itovulu okuza moshilongo sheni niimaliwa yomoshilongo sheni wu ke yi lande nayo koshilongo shilwe. Koongamba okuna uundunda mbono hawu ningilwa omapingathano giimaliwa opo wu wape wu gandje iimaliwa yomoshilongo sheni gweye wu pewe yomoshilongo moka toyi.

Ombaanga yoFNB, nayo ohayi yambidhidha uudhano woomeme, wokatanga kokoonyala. Ano ohayi gandja nee nduno oshimaliwa, shono hashi ka longithwa kaadhani, okuyambula po omaudhano gawo.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yasimanekwa methimbo lyopashinanena. Aantu oyendji ngele owayi momagumbo gawo konyala otwaadha muna omatyofa mondunda ndjono hayi thikilwa kaayenda. Ohaga kala pokuma puna okataafula ko okutenteka iinima uuna aantu taya kuutumba komatyofa.

Okuna oositola dhono hadhi landitha owala omashofa nosho tuu iihongomwa ayihe mbyono ya felako komashofa. Ano ngele oweyi hala otoyi owala e to futu iimaliwa mbyoka tayi pulwa, ngoye to zi ko meshofa lyoye ndoka wa hala.

Aantu ohaya pingakanitha iimaliwa ngele taya zi moshilongo shawo yu uka koshilongo shilwe. Ohashi ningile omuntu oshipu, opo a wape a lande niimaliwa yomoshilongo shono ta yi.

Kombanda yevi oku na aantu ye na uunkulungu mbono wu shambudha noonkondo. Ano opu na mbono ye na uunongo wokuhonga iipundi niitaafula miiti nosho wo taa longitha omafulafula. Ano aantu mbano ohaa nduluka po niitaafula mbyono hono to vulu okutenteka iinima yoye nosho tuu iipundi hono omuntu to vulu okukuutumba ndele oto kala wu uvite ombili.

Ombaanga yoNedbank oyi na omukalo ngoka omupe, omuntu to vulu okulongitha okakalata wu lande iinima yoye mositola ngoye to pewa oshimaliwa shoka wa hala wu shi pewe tashi ziilile kokakalata koye. Oshipu noonkondo nohashi hupitha ethimbo, oshoka omuntu oto yi owala mositola, ngoye to landa iinima yoye, to pewa ko omwaalu ngoka wa hala.

Ombaanga yoBank Windhoek nayo oyi na omukalo ngono gokukwathela oshigwana, shoka sha hala okulanda omakambamba gawo, opo shi wape okufuta. Oto vulu okulongitha nduno omukuli ngono to pewa kombaanga yoBank Windhoek wu futile ko osheenditho shoye ngoye omukuli togu futu nale ngele oshimaliwa we shi mono.

Omuntu ngele wa hala okwiilandela ekambamba lyoye ndele kuna oshimaliwa sha gwana, ino pumbwa okusholola, oto vulu wuye kombaanga yopopepi yoFNB yiku kwathele omukuli ngono ano togu futu uuna wamona oshimaliwa shoka e to landa ekambamba lyoye ndjoka wuhole.

Momagumbo ogendji gopashinanena oha mu adhika ondunda ndjoka hayi ithanwa taku ti oseti na ohayi kala tayi monika nawa noonkondo. Oha mukala mu na iipundi yomatyofa nosho woo uutafula uuwaanawa. Elalakano limwe ashike ano lyo ku opaleka ondunda nosho woo olukalwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina uuwanawa owundji, unene tuu kaakulupe mbono haya kwata openzela. Ihaya namwa iishoshela noya tulilwa po omauwanawa ngano molwa oomvula dhawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yi ilile. Iimaliwa ohayi longithwa okufuta oosikola dhaanona, okulanda iikulya, okulanda iikutu, niipumbiwa ayihe yomomagumbo, mbyono hayi landwa moositola, noshowo pomahala gomalandithilo.

Ombaanga yavenduka ohayi tseyithile oshigwana kutya oshili shoopala nosha simana ngele tatu gamene iinamwenyo mbyono yili mEtosha ano iinamwenyo yomokuti. Oshoka ngele itatu yi gamene tse itatu yi kaleke po nena omapipi tage keya itage yimono.

Ombaanga yobank Windhoek ohayi dhike uutala wayo momapandanda. Elalakano lyawo okwiithana nokuhila aantu yeye yatote uumbo wawo wombaaga. Ano ohashi kala oshipu aantu nkayeende oondjila onde ta yayi koondolopa, onkene ohaya patululile owala mpoka.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho shoshene. Iimaliwa mbyono ohayi longithwa ngaashi okufuta aaniilonga yepangelo noyopaumwene. Aaniilonga mbono iimaliwa ohaye yi longitha okufuta omeya, okufuta oosikola dhuunona wawo, okulanda iikulya niizalomwa nosho tuu.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho shoshene. Niimaliwa mbino ohayi kala yina ongushu ya yoolokathana kiilongo iikwawo, kakele kuNamibia naSouth Africa mbono yena oshimaliwa shina ongushu yithike pamwe.

Moostola odhindjii opuna ehala mpono hovulu kutula ko iilandomwa yoye ngoye toyi vihi , to tala ngele oto vulu oku yi landa po nenge oto vulu wu kuthiko shimwe ishewe. Ano omashina ngano oha ga ulike oshiviha shiinima mbyono wakutha nosho tuu omwaalu gwiimaliwa mbyoka tayi pulwa.

Ombaanga yo Nedbank nayo ohayi yambidhidha omahangano ngono genasha noku kwatelpo iimeno ano ohayi yape nee oshimaliwa opo yape yeshilongithe uuna taa tekele nenge taa tsike iimeno yawo. Iimaliwa mbino ohayi longithwa ngaashi okulanda oominino okulanda iilongitho opo aantu yawape okutsika omiti ondhindji.

Ombaanga yoStandard bank oyi li tayi kumagidha oshigwana opo uuna sha ndhindhilike uulunga nenge nditye uufuthi wontumba nando sha ningi omapuko mokutuma iimaliwa shi dhengele ombaanga meendelelo opo iinima ayihe yi tulwe pomahala meendelelo.

Mongaashingeyi sho ehumokomeho lyeya moshilongo shetu, na mo moombanga dhi dhi li moshilongo shetu, omu na uushina wokuyalula iimaliwa. Aluhe omuntu ngele toyi wuka mbaange iinaliwa yoye, ashike oto ka mbaanga meni lyombaanga, nena owapumbwa okugandja iimaliwa komukwatheli ndele eta tala ngele omwaalu ngu to popi ogo ngaa.

Moostola odhindji ohamu kala omashina, hono aantu haa tula iihulunde yawo nande iiyimati yawo, yi vihwe kutya oyi na ondjundo yi thike peni niimaliwa ingapi. Omuntu oho yi po nduno, to tula po shoka wa hala, ngoye to tala ngele omwaalu ngo to pewa oto gu vulu. Ngele ito gu vulu, oto vulu wu shi shune po.

Oto vulu okuya kombanga yoBank Windhoek wu ka taleko omukuli ngoye wiilandele ohauto yoye ndjono wa hala oshipu noonkondo otoyi owala mombaanga e taye ku pula uuyelele mboka wa pumbwa okugandja ngoye e to pewa nduno oshimaliwa e toshi shunitha ngele weshi mono.

Ombaanga yoBank Windhoek nayo ohayi gandja omayambidhidho gopashimaliwa komahangano gi ili nogi ili. Elalakano olyoku yambula po owala omahangano go gavule ga koke go gaye komeho.

Ombaanga yotango yopashigwana nayo ohayi kwathele omahangano gi ili nogi ili okuga yambula po noshimaliwa shontumba. Ombaanga nayo oya mono kutya oku kwathathana okwa pumbiwa onkene ohayi gandja oshimaliwa mpoka tashi pumbiwa.

Ombaanga yedhina Standard bank ohayi tula po omathigathano ngono haga kuthwa ombinga koshigwana mpono taya vulu oku isindanena oshimaliwa shoondola omayovi omulongo komusindani gwotango nosho tuu omayovi gatano omusindani omutiyali nomayovi gaali omusindani omutitatu.

Ombete oyo oshinima sha simana noonkondo nomuntu kehe okwa pumbwa oku kala ena ombete ye. Uunene ngele ta vulu okuyi landa, oshoka haantu ayehe haya kala yena iimaliwa yoku landa oombete.

Muuyuni omuna omambakumbaku gii ili nogi ili ohaga longithwa okupulula momapya nosho woo mofaalama ano opo aantu yawape yakune. Evi ngele lyapululwa oha li kala lya yelekana nawa lyo epu nawa noonkondo na una omuntu taafile oha li kala lyopala.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho sho shene. Niimaliwa mbino aluhe, ohayi longitha ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa nosho tuu oompumbwe adhihe dhomegumbo ndhono hadhi vulu owala okulandwa. Ano, iimaliwa ngele oyindji, aantu ohaya longitha uushina, e taa yalula, taa gwedha omiyalu kumwe, taa mono omwaalu gwiimaliwa.

Ha aluhe epingakanitho lyiimaliwa hali kala ewaanawa. Ethimbo limwe ongushu yiimaliwa ohayi yi pombanda nethimbo limwe ohayi yi pevi. Ngele omuntu oto zi moshilongo sheni, owa pumbwa wu tale kutya koshilongo hono to yi ongushu yoshimaliwa oya ya pombanda nenge oya ya pevi.

Iimaliwa ohayi longitha iinima ya yoolokathana, anho omuntu oto vulu okulongitha oshimaliwa wu lande nande iikulya, iikutu nosho tu iinima ayihe ndyoka ya pumbiwa megumbo, hayi pumbwa owala okukalandwa komahala gomalandithilo nenge ndi tye omahala gomangeshefelo.

Yimwe yomoombaanga dhopashigwana yedhinaFNB, oha yi etapo omaudhano gayoolokathana mono aantu haa kutha ombinga etayii sindanene oshimaliwa shithike peyovi nenge kehe shoka yalongekidhilwa aakuthimbinga yasho nohashi sindanwa uuna omukuthimbinga alandula oompango nomalandulathano.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho mbyono yi na ongushu ya yoolokathana kiikwawo kakele owala kaNamibia naSouth Africa mbono ye na iimaliwa yi na ongushu yi thike pamwe, sha hala okutya oto vulu okuya koSouth Africa e to landitha iimaliwa yaNamibia. Ngoye oto vulu wo okuya moNamibia e to landitha iimaliwa yaSouth Africa.

Monale aantu oyali owala haya longitha oonyala oku yalula iimaliwa yawo. Ashike mongaashingeyi opuna uushina mbono wa longwa woku yalula iimaliwa wo tawu tala ngele iimaliwa oyo shili tuu.

Ombaanga yo Bank Windhoek, ohayi kwathele mokuyambidhidha omaudhano ga yoolokathana, mono hayi gandja oshimaliwa komusindani omunelago. Oshimaliwa shino ohashi kwathele, opo omaudhano ga kalekwepo.

Kombanda yevi otunako aantu mbono yena uunongo wushambudha. Omuntu ngono tavulu ekuhongele oshipundi ndele nangoye mwene tokuutumbako oto kala wuuvite uunambano. Opuna wo mboka haya hongo iitaafula nosho tu uusikopa mono hamuvulu okukwatelwa iinima yi ili noyi ili.

Aantu ngele ye na iimaliwa oyindji noonkondo ohaya kambadhala, opo ye yi tule muupandi. Ohaye yi yalula taye yi manga nuukenya ya ninga kutya omwaalu nguno ogu thike peni naangwiyaka ogu thike peni.

Iimaliwa oya simana noonkondo methimbo lyongashingeyi. Konyala kehe shimwe to ningi okoshimaliwa shike unene tuu ngele owu li muushimba. Oto vulu nduno okulongitha iimaliwa wu ka lande iikulya, wu fute omuntu goshihauto uuna te ku fala pehala lyontumba, wu lande iizalomwa nayilwe wo.

Ombaanga yotango yopashigwana nayo ohayi gandja iikulya kaakwashigwana mboka ye yi pumbwa. Ohayi kwathele nee aantu iikulya nosho wo oompumbwe adhihe ndhono yapumbwa.

Ombaanga yoFNB otayi longele kumwe nositola yoNictus, opo ngele wa longitha oshimaliwa shi thike poondola omayovi gatano wu imonene osheenditho shoshali, shono tashi fala iinima yoye kegumbo nande mpono ya pumbwa oku thikithwa.

Ombaanga yo Bank Windhoek, ota yi tseyithile oshigwana opo shi gandje uuyelele kombinga yomayiyuvithonawa go payihole, nongele omuntu oweshi ningi shono nena owuna ompito yo ku isindanena oshimaliwa shithike poondola eyovi lyamuhongi.

Oolaye nenge oosikopa odhili dha simana noonkondo oshoka aantu omo haya pungula oonguwo dhawo ndhono inaya hala dhagumwa kontsi ,ano dhimwe ohadhi hongwa miiti

Pomahala gomalandithilo ohapu kala pu na aantu ya yoolokathana, oomeme, nosho wo ootate. Ayehe, elalakano limwe, yamwe otaya landitha, yamwe otaya landa. Ngaashi oondjato, omapaya, oongaku nosho tuu, iikutu, nayilwe ya gwedhwa po.

Ngele owayi pomahala gomangeshefelo oto adha po aantu taya landitha iiyimati gomaludhi gi ili nogi ili, iiyamakuti oya simana oshoka oyo hayi tungu noku tupa uundjolowele momaluntu getu.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi kumagidha oshigwana opo shilongithe iimaliwa uuna sha dhiladhila nawa. Ano osha simana okunyola omusholondondo gwiinima mbyoka wahala pombapila nenge pembo lyontumba opo waaha longithe oshimaliwa oshindji unene nenge walongithe oshimaliwa oshishona unene.

Osha simana ngele omuntu to opaleka pehala mpoka holala, ano ombete yoye owuna nduno okuyi yala nomalapi omawanawa nosho tuu to tula mo uutaafula nuupundi, ano pokataafula oto vulu oku ntentekepo shoka wahala nosho woo uusikopa oto vulu oku tula mo iinima yoye yilwe.

Opu na omukalo ngono gwe etwa po kombaanga yoBank Windhoek, okuningila mboka kaaye na ombaanga ndjika oshipu okutuma iimaliwa. Oto vulu nduno okutumina omuntu iimaliwa kongodhi yopeke nonando ke na ombaanga ndjoka yoBank Windhoek.

Iimaliwa oya simana noonkondo. Mongaashingeyi kuna shi tovulu okulanda, ngele kuna iimaliwa. Iimaliwa oyili ne pamaludhi gaali. Iimaliwa yomafo, niimaliwa iikukutu, ayihe oya simana, noyina oshilonga shimwe.

Ombaanga yaBank Windhoek nayo ohayi kwathele aakwashigwana mbono haya kala ya hala oku tula omalusheno gawo goketango momagumbo gawo. Ano ohayi ya kwathele nee noshimaliwa yo taye shi shunitha nale una yeshi mona.

Ombaanga yaVenduka ohayi dhike uutala wayo pomahala gi ili nogi nelalakano okyo kukwathela aakwashigwana mbono itaya vulu okuthika moondoolopa mono muna oombanga oonene ano shino ohashi kwathele aakwashigwana ya wape yaye puutala mpono yo yaka patululithe uumbo wawo wombaanga oyo tuu ndjika.

Ombaanga yotango yopashiwana, oyina omauwanawa ogendji. Mono omuntu tovulu uye uka hehele oshimaliwa, opo wulande oonguwo dhaanona yoye dhokosikola. Ano dhono hadhi ithanwa taku ti omizalo dhosikola.

Uuna omuntu wayi mositola yontumba etolanda iinima yoye, peshina ngele iinima yoye tayi dhengwa otovulu okulongitha okakalata koye gwe tolombwele omudhengi ekupe kutya nekupeko omwaalu gwiimaliwa yithike peni no to yipewa, peha lyokuya momukweyo omuleeleleka gwomashina pondje.

Muuyuni omuna iilongo oyindji nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho shoshene, noongushu dhiimaliwa mbika kayithike pamwe onkene ondola yAmerica oyina ongushu yivulithe iimaliwa yiilongo oyindji konyala.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho shoshene, kakele ongushu yiimaliwa inayi faathana miilongo ayihe. Opu na mbyono yi na ongushu yi li pombanda, po opu na mbyono yi na ongushu yi li pevi.

Ombaanga yoFNB oyi na ethigathano ndyono lya tulwa po owinawina, opo omuntu ngele wa longitha okakalata koye wu lande sha mositola yontumba, to faalele okambaapila hono haka kala ka shangwa omusholondondo gwiinima mbyono wa landa oko ka ka kwashilipaleke uuna to ka dhingolola shono hashi kala po tashi dhingolokithwa, opo wu wape wu sindane.

Oshilongo kehe oshiii na iiimaliwa yaasho kusho shene. Iimaliwa ohayi kala ya yooloka momakwaala, nosho tuu omathano ngono haga kala ga thanekwa ko, yo noho ka yi na ongushu yi thike pamwe.

Ehumo komeho olye etelela oshindji , ano monale aantu oyali owala haya tete omiiti e taya kuutumba kudho ashike mongaashingeyi aantu oyena iipundi mbyoka hayi ithanwa takuti omatyofa, ngoka konyalala haga tulwa moondunda dhokugondja moka hamu thikilwa unene kaayenda.

Ombaanga yoBank Windheok ohayi dhike uutala wawo momapandaanda nomomahala gi ili nogi ili nelelakano olyo kunana aakwashigwana yeye yi ipatululile uumbo wawo wombaanga oyo tuundjoka. Oshasimana wukale wuna okambo koye oshoka, oto vulu okupungulako iimaliwa yoye ngoye tokeyi longitha uuna wapumbwa okukeyi longitha.

Ninga ano omu sindani omu nelago wuvene oondola dha Namibia omilongo mbali, uuna to longitha oka kalata koye hono ko bank Windhoek. Ano, ongele nee toka futitha iinima mositola yontumba.

Ombaanga yaVenduka oya tula uukuni kumwe nehangano ndono lyokutula omalusheno lwoketango mokati koshigwana . Ngele omuntu owa hala olusheno lwoketango otovulu oku ya wuka tale omukuli kombaanga oyo tuu ndjika ngoye toka tala olusheno lwoye lwoketango ngoye tofutu ngele iimaliwa weyi mono.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yi ili onkene aantu ohaya penduka oonguloonene taya yi kiilongo ya kalonge opo yawape yapewe iimaliwa yawo, na unene aantu ngele yanyengwa oku yalula komake ohaya longitha uushina opo ya wape ya yalule iimaliwa yawo mondjila.

Aantu oye na uunkulungu wa yoolokathana. Opu na mbono haya vulu okunduluka iipundi niitaafula noshowo oosikopa okuza momiti. Omiti ngele dha tetwa po ohaye dhi hongo nawa tamu zi iipilangi mbyono haya longitha okuza iinima yawo.

Aantu oyena uunongo wa yooloka, opuna mbono yena uunongo woku honga iitafula miiti po opuna mbono wo yena uunongo woku honga iipundi, ano iipundi mbyono hayi ithanwa takuti omatyofa hayi longithwa iilapi nosho tuu iiti, nohayi longithwa oku kuutumbwa kaantu nosho iitafuula ohayi longithwa okuntentekwa iinima kaantu.

Iimaliwa oya simana noonkondo. Nakehe omuntu oha longo nuudhiginini , nelallakano oku mone iiniwe ya gwana. Oha yi longithwa nee, oku landa iikulya, oku futa oosikola dhaanona, nsh.

Pomahala gomangeshefelo oto adha po aantu ya yoolokathana. Yamwe otaya landitha yo yamwe otaya landa. Ohapu adhika ngaashi oondjato, omapaya noshowo iinima yi ili noyi ili moka mwa kwatelwa iizalomwa noshowo oongaku.

Oosikopa odho dhimwe dhomiihogomwa ndjoka hayi hongwa okuza miiti. Omiti odhasimana noonkondo nongele aantu yedhi hongo ohaakuthamo née oosikopa mono hamu vulu okutulwa iikutu niinima ayihe ndjoka tayi vulu okukalekwamo.

Ombaanga ya Nedbank nayo ohayi kumagidha oshigwana opo shi ikaleke kokule naafuthi mbono haya kala taya pula uuyelele waantu wunasha nuukalata woombaanga nelalakano oya yugeko iimaliwa yawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yiilile, ashike iilonga yiimaliwa yimwe awike. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iikulya, okulanda iizalomwa nosho tuu okufuta oompumbwe dhawo dhi ili nodhi ili.

Ombaanga ngaashi yoNedbank, oya eta po omukalo ngono omupu, to vulu okuya mositola yontumba, e to landa iinima yoye, to longitha okakalata, ngoye to pewa omwaalu gontumba ngoka wa hala. Pehala lyokuya keshina wu ka nane iimaliwa, oto vulu oku shi pewa oshimaliwa shoka, mositola ndjoka wa ka landa iinima.

Iipundi ohayi longithwa kaantu nosho tuu iitafula. Kiitaafula oko haku tentekwa iinima mbyoka omuntu inahala yikale pevi nosho tuu kiipundi oko hagu kiitumbwa kaantu.

Ngele toyi koshilongo shilwe owa pumbwa oku pingakanitha iimaliwa yoshilongo shoye naambyoka yoshilongo hoka wuuka, oshoka ito vulu oku landitha iimaliwa yoshilongo shaayeni moshilongo shilwe shili po, onkene ohayi pingakanithwa uunene poongamba.

Ombete oya simana methimbo lyongashingeyi, oshoka aantu oko haya lala. Ashike kombete ihaku lalwa owala ngeyaka inaaku yalwa, ohaku pumbwa wo omalapi ngoka haga yala ko, nelalakano lyokugamena ombete kaa yi kake yo kaa yi kwatiwe koondoya, shi kwate owala komalapi, ngono omapu nokuyoga.

Aantu mboka yena uunongo wi ili nowi ili ohaya longitha uunongo wawo momukalo omwaanawa. Mono haya vulu oku longa iipundi eta yeyi tula nduno omafulaafula opo yi vule yi kale iipu oku kuutumbwa kaantu. Yo itayi ya ehameke nande osha nande ya kaatumbako ethimbo ele. Aantu wo ohaya vulu oku nduluka po oombete, oombete dhino ohaya longitha omafulaafula nayilwe wo mbyono ya pumbiwa.

Oshafa shili ngeyi kutya mongaashingeyi aafuthi noombudhi odha ninga odhindji onkene, omuntu owu na oku kala wa kotoka to sile uuyelele woye womambaangelo goye oshimpwiyu opo aantu kaaye ku yuge iimaliwa yoye. Ngoye kotoka kutya ombaanga yoye kayina esiku yi ku pule omwaalu gwontumba opo wu sindane.

Oomboloto odha simana noonkondo, nokonyala megumbo kehe aantu ohaya kambadhala ya kale ye na mo omboloto oku pa oohembundangele uuna yasa ondjala.

Ombaanga yoBank Windhoek nayo ohayi tulamo omathigathano nomo aantu haya thigathana, nuuna ngoka avene gotango nenge nditye eya gotango oye nduno ha sindana ekopi ndono lyatulwapo, nomathigathano ngona ohaga yambulapo omawudhano goshingwana.

Ombaanga yoBank Windhoek oyi naiitayi oyindji moNamibia mono mwa kwatelwa ngaashi Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Windhoek, Kudu naKatutura.

Momagumbo gopashinanena ohamu adhika ondunda ndjono hakutiwa oseti, mondunda mono omo hamu thikilwa kaayenda nohamu kala muna omatyofa ganingila oku kuutumbwa kaantu. Omatyofa oga simana noonkondo ihaga ehameke aantu ngele ya kuutumba, ko omuntu otovulu oku lalako uuna wavulwa oku kuutumba .

Ombaanga yoNedbank nayo ohayi kwathele aantu mbono ye na omaulema ngaashi okuya pa ano uutemba wawo hono haya kuutumba nosho tuu okuya yambidhidha noompumbwe dhawo dhilwe.

Ombanga yobank windhoek nayo ohayi ningi omathigathano moshigwana opo ngoka ha futu ano ta longitha okakalta isindanene omwalu gwoshimaliwa ngono hagu kalapo gwo odhekelwa aasindani aanelago.

Ombaanga yoFNB oyina omukalo nguno omuntu tovulu okwiisindanena oshimaliwa shoondola eyovi limwe kongodhi yoye uuna wiithaneka ethano ndono hali ithanwa ethano owala lyoshipala, ano shaa we li ithaneke nena oto isindanene oshimaliwa shoka ,ashike ongele walandula oompango nomalandulathano.

Ombaanga yo FNB nayo ohayi gandja omakwatho koshigwana ,ano mono hayivulu yigandje omwaalu gwiimaliwa yontumba koshigwana opo yishi yambidhidhe yishiyambule po ,sho oshihume komeho.

Aantu monale oya li haya longitha oonyala okuyalula iimaliwa yawo, ashike mongaashingeyi aantu oya huma na oha ya longitha uushina mono haya tulamo owala iimaliwa eta yi yalulwa, okashina ta kagandja kutya omwaalu ogu thike peni.

Oshimaliwa kehe oshi na edhina lyasho lyiilile niimaliwa mbyono hayi longithwa koEuropa oha ku tiwa oEuro ano iimaliwa mbino oha yi kala nee yili momwaalu gwa yoolokathana ngaashi omethele, omomilongo mbali, omomilongo ntano nosho tuu.

Pomahala gomalandithilo oto vulu oku adha po iikutu, iikulya, oongaku nosho tuu oondjato. Ano, opu na omahala ngono nkene to yi po, oto adha po owala iikutu yoomeme, nande nkene to yi po oto adha po owala iikutu yootate, nowu na nee okufuta oshimaliwa shontumba opo wu ze po noshikutu shoka wa hala.

Ombaanga yoNedbank oya tula po ethigathano, mono omuntu wa tegelelika wu longithe okakalata koye okufutila iinima yoye mositola yontumba, nongele ongoye wa ningi omusindani omunelago, nena oto yi nomwaalu ngono gu li po gwa odhekwa, gwa tulwa po gwomusindani omunelago.

Oshilongo Tanzania nasho oshi na wo iimaliwa yasho. Ano, iimaliwa yaTanzania ohayi ithanwa taku tiwa oyo ooshilingi. Ooshilingi ndhino ohadhi longithwa nduno moTanzania mono okulanda iikulya, iizalomwa niinima wo iikwawo.

Nonande omuntu to vulu okuya kombaanga yoBank Windhoek e to kwathelwa, opuna wo omukalo omupu hono to vulu okuya keshina lyombaanga lyo pondje lyombaanga yoBank Windhoek, e to mbaanga iimaliwa yoye ngoye to pewa wo okambapila komusholondondo gwiiningwanima ayihe mbyoka tayi inyenge kombaanga yoye. Oshipu noonkondo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho sho shene, kakele elongitho lyiimaliwa konyala limwe alike. Aantu ohaya longitha iimaliwa ya fute oosikola dhuunona wawo yo ya lande iikulya nosho wo omizalo.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjono hayi ithanwa taku ti oFNB ohayi kwathele oshigwana mokugandja iikulya, nosho tuu iikunwa nayilwe ya gwedhwapo. Ano ohayi gandja nee opo yi kwathele mboka itaya vulu oku ikwathela yoyene.

Mositola kehe to yi omuntu oho adha po omashina mpono omuntu to vulu okutula po oshinima shoye shontumba e tashi vihwa kutya oshi na ingapi. Ano iinima mbyono hayi kala inayi vihwa nale oho vulu oku yi tula ko ngoye to tala kutya otashi vihi ingapi nosho wo otashi ku pula omwaalu gu thike peni, opo ngele itoshi vulu oku shi gawanitha wu shi shune po wu ka tale shono to vulu okugwanitha okufuta.

Ano mongaashingeyi aantu oya huma komeho, nohaya tungile uumbwa wawo mbono hawu kala momagumbo, uugumbo wawo woombwa, mbono hawu kala uuwanawa noonkondo, opo kaadhi lokwe ngele omvula tayi loko nenge dhi gamenwe komutenya.

Iimaliwa oyili pomaludhi gaali, opu na iimaliwa yomafo mbyono konyala hayi kala momwaalu omunene, po opu na iimaliwa iikukutu mbyono hayi kala momwaalu omushona.

Omuntu ngele wazi moshilongo sheni wayi koshilongo shilwe, osha simana ngele to pingakanitha iimaliwa. Oshokanito vulu oku longitha iimaliwa yokoshilongo sheni toyi longitha moshilongo moka wu uka. Onkene epingakanitho lyoshimaliwa olya simana nohali ningilwa pooongamba.

Ombaanga yoFNB oyina uukalata nenge nditya uumbo hoka omuntu hovulu okupungula ko hopungula oshimaliwa shoye nelalakano wukeshikuthe ko una weshipumbwa nande ombadhilila. Uukalata mbuka uwanawa noonkondo oshoka oshimaliwa shoye ohashi kala owala tashi indjipala una totula ko ita ku zi sha.